Xalé Goor, fuutbool kat yi Sénégaal, mu sol maye bu weex, am lu werta, lu nétté ak lu xoñgu.

Ap taj kat bu sul simish bu am lu bulah ak lu wekh ak lu nyull ak tubey bu xhong khuh

Aye packet yu def sugufe pobarr ak sugufe kanee ak yenen packet se berebu jayekaye be.

Nit ku jigain, ku takhaw si pegh talli, di khaar auto, tiyaih saak gu weekh, sol tubeuy bu buleuh am lu weekh, ak mbuba bu weekh am lu rouse, ak dalli rouse, bokhu saak gu nyul am lu weekh.

Nyati Peeri daali koket, bu weekh bi am kuko sol, ak bu nyul, ak bu singom.

Ap batima hi ètas bu ñooy tabax ak ay soleer ci pegga bi ak barigo bu mag buy def ndox.

Nyaari adapta yu weex, nyu cappu si, ay fiil yu nyuul bam fees

Daraapoo, bu baxeuh, am nyeent bidiw yu weekh, ben bi kaw, ben bi si ndaye joor bi, ben bi si chamooy bi, ak ben bi si suuf.

Ap mandarga búy fridel ap taka dèrr yun nan Gambia Immigration Department dañee yangatu si aferu kayiti domi reew mi ak ñi gan ci biir dekka bi .

Ay bantë, yu jigéen i,defaree seen kanam yi. Juroom, bu mag, busi toopu ba nuñge toopalante. Bantë yi, cingom, ay catti cawar i ñuul, am lu weex.

Xalèh bu gigeen bu lèttu ay més takka cèèn bu dórèh sol mbubu mu doom tahal am lu sokola ak lu ñuul.

Ap tapla bui taf ci butti palas di ferdël turri palas ñu nan ko Tijaniya Fason.

Ap tapla bui ferdël mbotay bi ñi nan Gambia Port Authority ñuyor aferu feriyi yi jalaleh nit yi ci deganteh Banjul ak Barra munan dalal ak jàamu fii ci Banjul ferri taminal ak ay nit ñju taxaw di xarr ferri bi Otto yu ndaw ak Otto truk bu mak bu bula.

Ab macin bi wal ngalaw li wawal kawari boppu so ko raxase, macin bi am lu xonxu, ak lu nyuul

Ab otto'o toog, bu nétte, taal ay lampam, di daw si kow tali bi.

Ay xale talibe yi yengetu si taagat yaram bi nyu naan karate, nyu sol seen yu weex, am nyaar nyu sol tubeey yu xonxu, nyu tog gapareku di xol seen jangalekat bi mo len ni waan

Ku toopu si ñjitu rëwum Gambiya, ak ñjitu, takkë dérru soldaar yi, ak ay garde koor, ak ay soldaar si ganaaw, neekë si ay baas yu am darapoo Gambi.

Gór gu tóóg ci kaw sereti mbaam di dem ak ay nit ak ay gal ak ay picci gaaj ci tefes ngi.

Aye khale yu goor, yi foh foham, volleyball, nyat nyu far, nyaar nyu sol lu buleuh ak lu weekh, ken ki sol lu werta ak buleuh, weekh, ak yaneen nyat yu far, nyaar nyi sol nete am lu khonkhu, keneen ki sol lu nyuul am lu khonkhu.

Ooto gelegele, bu weex am lu xonxu, xonxi deretal, ak jigeen ju sol yeere bu nete

Paketti churay sun'ngufi nekka ci paket bu orans am lu wèèx.